Suuraan asirratti argaa jirru kun kitaaba. Kitaabni kun kan barreeffame waloo Lataa Qana'ii Aagaatiin yommuu ta'u, kitaabni kun mata-dureen isaa 'Miila Kaayyoo' kan jedhuudha. Akkasumas, kitaabni kun Afaan Oromootiin kan barreeffameedha. Dabalees, kitaabni kun kitaaba walaloo ti.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun Aaddee Adaaneechi Abeebee jedhamti. Aaddee Adaaneechi Abeebee kantiibaa magaala finfinnee yemmu taatu, akkuma asirratti argaa jirru kanatti miidiyaalee addaa, addaatiif ibsa kenna jiraachuu ishee kan hubachuu dandeenyudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, daa'imman lamaan hojii hojjechaa jiraachuu isaanii kan agarsiisudha. Daa'imman Kun baayyee kan nama gaddisiisanidha. Sababni isaa daa'imman Kuniin yeroo barachuu qabanitti as dhaabbatanii hojii hojjechaa kan jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa tokko kan ta'e biiraa jedhama. Biiraa baay'een jibba sababni isaas namoota ajjeesuu danda'a. somba isaanii dabalee akkasumas tiruu isaanii miidhuu kan danda'udha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun dubartiin tokko uffata aadaa oromoo keessaa tokko kan ta'e kan godina harargee uffattee jirti. Uffanni kun baay'ee kan bareedu waan ta'eef uffata kan baay'een jaalladha sababiinsaa uffanni aadaa oromoo hundisaa baay'ee bareedu.

Suuraan as irratti argaa jirru Kun dubartii tokko uffata aadaa Oromoo Arsii uffattee kan faayyamte yammuu ta'u; uffanni aadaa kun kan uffatamu qophiilee aadaa garaa garii fi yeroo cidhaa akkasumas sagntaalee gurguddaa irratti kan uffatamuu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun haala taa'umsa lafaati. Haalli taa'umsa lafaa kun iddoo hawwata turizimiidhaaf oolu yommuu ta'u, namoonni gara iddoo kanaa dhufuudhaan ni daawwatu. Daawwataniis gammachuu guddaa kan irraa argatanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, iddoo bashananaati. Iddoon bashananaa Kun akkuma argaa jirru, fincaa'aa kan qabuu fi lafa mukkeeniin marfamee argamudha. Iddoon kun baayyee kan nama gammachiisudha. Kanaaf namoonni baayyeen gara iddoo kanaa dhufuudhaan ni daawwatu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo bashannanaati. Akkuma arginu kana iddoon bashannanaa kun iddoo bishaan qabu yommuu ta'u, namoonni gara iddoo kanaa bashannanuudhaaf ni dhufu. Iddoon kun iddoo baay'ee nama gammachiisu waan ta'eef baay'ee namatti tola.

Suuraan asirratti argaa jirru kun dubartoonni lama uffata aadaa oromoo uffachuudhaan, yommuu Irreecha kabajaa jiran kan agarsiisuudha. Dubartoonni kunniin harka isaanii irratti marga jiidhaafi ilillii qabatanii kan argaman yommuu ta'u, Irreeffachaa jiru.

Fakkiin suuraa kanarratti argaa jirru kun, maqaan isaa damma jedhama. Dammi faayidaa adda addaa kan qabu yemmu ta'u isaan keessa nyaataf ni oola. Dabalees daadhii hojkechuudhaf kan nu fayyadudha. Akkasumas immo dhibeewwan addaa addaadhaf akka qorichumatti nu fayyada.

Suuran asirratti argaa jirru kun gosoota nyaata ammayyaa keessaa tokko kan ta'e Bargarii jedhama. Bargariin kun akkuma argitan foonii fi wantoota adda addaa irraa kan hojjetamudha. Kanaaf bargarii baay'een jaaladha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, mana kitaabaa jedhamaa. Mana kitaabaa kana keessattii akkuma argaa jirruu, barattoonni dhufanii kitaaba kan dubbisaa jiranii fi kan qo'achaa jiran ta'uu isaa asirratti kan arginudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun mana jireenyaa dha. Manni jireenyaa kun mana jireenyaa ammayyaa yommuu ta'u, mana dhagaa irraa hojjetamee jiruudha. Manni kun mana namni keessa jiraachuuf namatti tolu waan ta'eef, as keessa jiraachuun nama gammachiisa.

Suuraan asirratti argaa jirru kun namoonni uffata aadaa Oromoo godina adda addaa uffachuudhaan faayamanii bareedanii kan jiraniidha. Akkasumas harka isaanii irratti marga jiidhaa fi ilillii kan qabatanii jiran yemmuu ta'u, kan deemaa jiran ayyaana irreechaa kabajuudhaaf imalaa kan jiraniidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun oduu miidiyaarratti darbedha. Oduun kunis kan jedhu, waa'ee barattoota kutaa kudha lammaffaa qabxii isaan fidanirratti ibsa kennamedhaa. Namni asirratti argaa jirru kunimmoo ministeera barnootaa kan ta'e piroofeser Birhaanuu Neggaa jedhamu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun meeshaalee barumsaaf nu barbaachisan keessaa tokko kan ta'e qalamadha. Qalamni kun kan nu tajaajiluuf barreessudhaaf nu tajaajiludha. Dabalees akkuma suuraa kana irratti argaa jirru qalamni kun kan asirratti mul'ate bisa gurraachaafi cuqulisaanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, gosoota dibataa dabbasaadhaaf oolan keessaa tokko kan ta'e, dibata zalash jedhama. Dibata kana baayyeen jaalladha, sababiin isaa Dibatni Kun rifeensi kiyya akka guddatu fi akka hin caccabne kan godhudha.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun Piroofeesar Birhaanuu Naggaa jedhamu. Piroofeesar Birhaanuu Naggaa Ministeera barnoota Itoophiyaa yommuu ta'u, namni kun kufaatii barattoota baay'eedhaaf nama sababa ta'eedha. Kanaaf namni kun baay'ee na aarsa.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, Mana kitaaba jedhama Manni kitaaba kun, kitaaboota addaa addaa kan of keessa qabu yemmu ta'u, kitaaboliin faayidaa hedduu kan qabanidha. odeeffannoo irra argachuufis ni fayyadu namoonni gara kana kitaaba dubbisudhaf ni dhufu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota bineeldota manaa keessaa tokko kan taate re'eedha. Foon re'ee kan nyaatamu yommuu ta'u, foon re'ee baay'een jaalladha. Sababiin isaa foon re'ee baay'ee kan mi'aawu waan ta'eefidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun namoonni uffata aadaa Oromiyaa godina adda addaa uffachuun faayamanii fi bareedanii kan jiranidha. Namoonni kun harka isaanii irratti abaaboo kan qabatanii fi ayyaana irreechaa kan kabajaa jiranidha. Namoonni kun baay'ee gammadoodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kophee jedhamaa kopheen kun akkuma argaa jirrutti haalluu garagaraatiin barreefamee kan jirudha. Dabalees barreeffama itoopiyaan jedhu kan ofirraa qabu yommuu ta'uu dabalees ammoo alaabaa itoopiyaa kan ofirraa qabudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo hojiiti yookaan waajjira jedhama. Iddoon kun akkuma arginu baay'ee kan bareeduu fi iddoo hojjachuudhaaf namatti toludha. Sababiin isaa iddoon kun iddoo mijataa fi wantoota hojiidhaaf nama barbaachisan hundaa guuttatee iddoo argamuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun maqaan isaa xiyyaara jedhama. Xiyyaarri kun kan biyya Ameerikaati. Xiyyaarri geejjiba qilleensarraa yommuu ta'u, fayidaan isaa namoota biyya tokkoo gara biyya biraa geessuudhaaf kan itti tajaajilamnudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun buna. Bunni kun, kan akaawwame yemmuu ta'u, namoonni baay'een buna baay'ee jaallatu. Bunni gosoota dhugaatii keessa isa tokkodha. Namoonni baay'een buna dhuguun kan isaan gammachisu waan ta'eef baay'ee jaallatu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun loogoo waajjira eti'oo telekoom(ethio-telecom) yommuu ta'u, waajjiirri eti'oo telekoom hojiiwwan kanaan dura hojjeteen namoota yookaan uummata biratti kabajaa fi jaalala guddaa waajjira argachuu danda'edha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, uffata aadaa uummata oromoo kan dubartootati. uffanni kun haala ammayyatin kan qopha'ee jirudha. akkasumas, uffanni kun gurgurtaadhaf dhi'aate kan jirudha. Dubartoonni uffata kana yeroo cidhaa fi qophii addaa addaa qaban kan uffatanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun holqa Soof-umar jedhama. Holqi Soof-umar godina Baalee keessatti yemmuu argamu, iddoon kun iddoo hawwata "tuuriizimii"f ooluudha. Iddoo kana daawwachuun baay'ee kan nama gammachiisuu fi baay'ee kan nama bashannansiisuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, dubartiin takka uffata aadaa Oromoo Shawaatiin kan faayamtee jirtu yoo ta'u, uffanni kun haala ammayyaatiin kan hojjatamee jirudha. Uffanni kun baayyee kan bareedu yommuu ta'u, uffata aadaa baayyeen jaaladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun bilbila jedhama. Bilbilli faayidaa hedduu kan qabu yommuu ta'u, isaan keessaa: oddeefannoo adda addaa, barumsa irraa argachuuf kan nu fayyaduudha. Kanaaf bilbila nan jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen kun kan dubartoonni godhatan yemmuu ta'u, kophee kana baayyee namatti hin tolu. Sababiin isaa kopheen kun luka kan nama dhukkubsu waan ta'eef, kophee kana hin jaaladhu.

Suuraan as irratti argaa jiruu kun kitabaa. Kitabni kun mata dureen isaa 'Hamuummannaa' jedha. Kitabni kun kan barrahee barreesaa Misganuu Gulummaa Irrannaattin yommuu ta'u, kitabni kun kitabaa kuusaa weedduu Oromotti. Kitabaa dubbisuu baay'een jaalladha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun gosoota dhugaatii alkoolii of keessaa qaban keessaa biiraa baddellee jedhamudha. Biiraa baay'een jibba. Sababiin isaa dhugaatiin kun dhugaatii qaama namaa miidhuu fi somba namaa kan miidhu waan ta'eef dhugaatii kan baay'een jibba.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, suuraa bishaan warshaa keessa seenee bahedha. akkasumas bishaan Kun baayyee kan nu barbaachisudha. Kanaaf bishaan dhuguu baayyeen jaalladha. Bishaan waantota qaama keenyaaf barbaachisan keessaa isa tokkodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun dubartiin takka uffata aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e, uffata aadaa Shawaa kan uffattee jirtudha. Anis uffata aadaa Shawaa baay'een jaaladha. Sababiin isaa, uffatni kun baay'ee uffata miidhagu waan ta'eedhaaf.

Suuraan asirratti argaa jirru kun yommuu mucaan tokko mi'a baay'ee baatee deemaa jiru kan agarsiisudha. Namni kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Sababni isaa kophaa isaa mi'a kana baatee nama jirudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa iddoo bashannanaadha akkasumas riqicha kan argaa jirru kun riqicha baay'een sodaadha sababni isaas cabee nama kuffisuu danda'a waan ta'eef.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun atileet Qananiisaa Baqqalaa jedhama. Atileet Qananiisaa Baqqalaan fiigicha dheeraadhaaan kan beekamu yommuu ta'u, namni kun fiigicha baay'ee injifachuudhaan nama biyyasaa waamsisuu danda'eedhas. Kanaaf atileetii kana baay'een ajaa'ibsiifadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun dirree sheek Huseen jedhamaa. Kan argamu godina baalee yoo ta'u, hambaawwan oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha. Dabalees akka hawwata turizimiitti iddoo oromiyaan qabdu keessaa isa tokkodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kophee jedhama. Kopheen kun kan godhatan ijoollee shamarranii yommuu ta'u, ani kophee kana hin jaaladhu. Sababiin isaa kopheen kun yommuu godhatan luka kan nama dhukkubsu waan ta'eef kophee kana hin jaaladhu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun mana jireenyaadha. Manni jireenyaa kun mana jireenyaa ammayyaa fi dhagaarraa hojjatame yommuu ta'u, namoonni mana kana keessa jiraachuu isaan gammachiisa. Sababiin isaas manni kun bakka jiraachuuf mijataa waan ta'eefidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun Farda jedhama. Namnis farda kanarra taa'ee jira. Fardi geejjibaaf kan tajaajiluudha. Uummanni Oromoo fardaaf jaalalaa fi kabaja guddaa kan qabuudha. Anis farda nan jaaladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun piroofeeser Birhaanuu Neggaa jedhamu. Piroofeeser Birhaanuu Neggaan yeroo ammaa ministeera barnoota Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa jiran yemmuu ta'an; akkuma suuraa kanarraa hubachuu dandeenyutti miidiyaaleedhaaf ibsa kennaa kan jiraniidha.

Suuraan asirratti argaa jiruu kun suuraa barattootaati. Barattoonni kun barattoota xixiqoo yemmuu ta'an, suuraa kanarratti taphachaa kan jiran ta'uusaa kan agarsiisudha. Dabalatees barattoonni kun barattoota dhiiraa fi shamarraniidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa tokko kan ta'e kookaa kollaadha. Kookaa kolaa baay'een jaalladha sababiin isaa dhugaatii baay'ee mi'aawaa fi dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabnedha. Kanaaf kookaa baay'een jaalladha.

Suuraan asi irratti argaa jiruu kun maatiidha. Maatiin kun akkuma arginu haadha, ijjoollee dubaraa lama (2)fi mucaa tokko (1)dha. Garuu namoonin kun fuulaa isaani irratti gaddaatu argama. Kanaaf namooni kun baay'ee kan nama gadiisisaanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun maatii mana tokko keessa jiraataniidha. Maatiin kun haadha, abbaa, ijoollee dubaraa lamaa fi mucaa tokkodha. Akkuma argaa jirru kana, namoonni nyaataaf dhihaatanii kan jiran yemmuu ta'u, namoonni kun baay'ee gammadoodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota kuduraa fi muduraa keessaa tokko kan ta'e muuziidha. Innis kan arginu kan gurgurtaadhaaf dhiyaate yoo ta'u, muuzii baay'een jaalladah sababiin isaa immoo baay'ee mi'aawaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun nama taa'ee jiruu fi akkasumas sareen tokko kan taa'ee jiru kan agarrudha. Saree baay'een sodaadha. Sababiin isaa kan nama nyaatu waan ta'eef baay'ee nama sodaachisa.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoonsaa iddoo gaarreewwan baalee qabdu keessaa tokko kan ta'ee gaara Tulluu Diimtuu jedhamaa. Gaarri tulluu diimtuu kun iddoo olka'insa meetira 4377 irratti argamu yommuu ta'uu, iddoo hawwata turizimiif ooludha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kitaaba jedhama. Kitaabni kun mata dureen isaa"meettoo" jedha. Kan barreesse, barreessaa Fayyisaa Fiixaa jedhama. Kitaabni kun waayee seenaa gootota oromoo kan haasa'u waan ta'eefu seenaa kana dubbisuun baayyee kan na gammachiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota faayaa keessaa tokko kan ta'e faaya mormaati. Faayyi mormaa kun baayyee kan bareedu waan ta'eef , namoonni yommuu ittiin bareedan baayyee kan nama gammachiisudha. Kanaaf faaya baayyeen jaaladha.

Suuraan asi irratti argaa jirru kun jeedala diimtu jedhamti. Jeedalli diimtuun bineensota bosonaa keessaa ishee tokkodha. Jeedalli diimtuu baay'een sodaadha. Sababni isaa jeedalli diimtuun nama kan nyaattuufi kan foon sorattudha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru iddoo daldala faaya adda addaati. Faaya adda addaa kana dubartoonni bitachuudhaan yammuu qophiifi sagantaa adda addaa qaban ittiin fayyadamiudhaan bareedanii gara qophii isaanii deemuu kan danda'anidha.

Fakkiin suuraa kana irratti argaa jirru kun, konkolaatota cidhaaf deemaa jiranidha. Akkuma suuraa kanarraa hubannutti, missirroonni konkolaataa isa fuulduraarra, keessa jiranii, akkasumas konkolaattonni kunniin abaaboodhaan faayyamanii kan jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, suuraa maatii tokkootii. Maatiin kun akkuma argaa jirrutti, haadha abbaa, ijoollee lamadha. Yookaan obboleewwan lamadha. Akkuma suuraa kanarratti argaa jirruu abbaan daa'ima isa tokko baatee jira.

Suuraan asirratti ilaalaa jirru kun taa'umsa lafaati. Taa'umsi lafaa kun akkuma arginu kan gaara qabudha. Iddoo kanatti namoonni bashannanuu dhaaf ni dhufu. yemmuu Iddoon kana daawwatan kan baay'ee nama gammachiisuu fi kan namatti toludha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota nyaataa aadaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e 'Cumboo' jedhama. Cumboon godina wallaggaa keessatti baay'inaan kan nyaatamu yommuu ta'u, xaafii, itittuu fi dhadhaa irraa kan hojjetamudha. Nyaata kana baay'een jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun pirofeesar Mararaa Guddinaa jedhamu. Pirofeesar Mararaa Guddinaan nama qabsoo oromoo keessatti gahee olaanaa qabudha. Namni kun mana hidhaa keessatti nama baayyee dararameedha. Nama kana baayyeen dinqisiifadha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa taphattoota kubbaa miillaa Waalaayittaa Diichaati. Anis kubbaa miillaa taphachuu baayyeen jaalladha. Sababni isaas dhibee addaa addaa irraa waan nu eeguuf.

Suuraa kanarratti kan argaa jirruu, maatii mana tokko keessatti jiraataa jiran argaa jirraa, maatiin kun haadhaaf abbaa akkasumas obboleewwan lama mana tokko keessatti kan jiraatan agarsiisaa. Akkasumas nyaata waliin nyaachaa jiraachuu isaanii suuraa agarsiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota nyaataa aadaa oromoo keessaa tokko kan ta'ee fi nyaata godina wallaggaa keessatti nyaata beekamaa ta'ee cumboo jedhama. Cumboo baay'een jaalladha sababiin isaa nyaanni kun baay'ee mi'aawaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun gosoota dhugaatii alkoolii qaban keessaa tokko kan ta'e, Biiraa jedhama. Biiraa baay'een jibba. Sababni isaa, qaama keenya irratti kan miidhaa fiduudha. Somba keenya kan miidhu dabalees immoo, tiruu keenya kan miidhu waan ta'eef baay'een jibba.

Suuraan asitti argaa jirru kun gosoota midhaanii keessaa tokko kan ta'e boqqoolloo jedhama. Boqqoolloon kun faayidaa adda addaatif kan oolu yemmu ta'u, isaan keessaa nyaataaf kan ooludha. Anis boqqoolloo baay'een jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa baqattootaa yoo ta'u, baqattoonni sababa garaagaraatiin biyya isaaniirraa baqachuun gara biyya biraa kan deemanidha. Akkuma suuraa kanarraa hubannutti, baqattoonni kunneen dadhabuudhaan kanneen taa'anii jiraniidha.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru kun obbo Baqqalaa Garbaa jedhamu. Obbo Baqqalaa Garbaan xiinxalaa siyaasaa Afaan Oromoo yommuu ta'an, miseensa paartii KFO's kan turanidha. Akkasumas yeroo ammaa kana biyya Ameerikaa keessa kan jiraachaa jiranidha.

Suuraa asirratti argaa jirru kun suuraa atileet komaander Daraartu Tulluu jedhamti. atileetii oromiyaa yommuu taatuu, fiigicha dheeraa fiiguudhaan kan beekkamtudha. Atileetii yeroo jalqabaaf akka Afrikaatti dubartoota keessaa kan olompikii kan injifattedha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun mana gurgurtaa cuunfaa adda addaati. Cuunfaan kun hojjetamu gosoota kuduraa fi muduraa adda addaa irraa yemmuu ta'u, anis cuunfaa dhuguu baay'een jaalladha. Sababiin isaa cuunfaan baay'ee miyaawaadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kitaabaa. Kitaabni kunis kan barreeffame barreessaa Addunyaa Barkeessaatiinidha. Kitaabni kun kan xiyyeeffatu, jechaa fi caasaalee jechootaa irratti yommuu ta'u, kan barreeffame immoo afaan Oromootiin barraayee kan qophaayedha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo bittaaf gurgurtaadha. Iddoon gurgurtaa kunis baay'ee kan nama aarsudha. Sababni isaas namoonni as ta'anii gurguraa jiran kunniin aduudhaaf kan saaxilamaniifi yeroo roobni dhufus kan baay'ee miidhamanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, tiruu jedhama. Tiruun Kun gosoota foonii keessaa isa tokko ta'ee dheedhii kan dhihaatee jirudha. Dheedhii isaa mixmixxaadhaaan nyaachuun kan danda'amudha akkasumas bilcheessanii yookiin waadanii nyaachuun kan danda'amudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun Injiinar Taakkalaa Uumaa jedhamu. Injiinar Taakkalaa Uumaan kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii turani. Yemmuu aangoorra turan sanas wantoota baay'ee hojjetanii waan turaniif namoonni baay'ee isaan jaallatu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo bashannanaa ti. Iddoon bashannanaa kun akkuma argaa jirru baay'ee kan miidhaguu fi iddoo magariisaan uwwifamee jiru dha. Kanaaf, iddoo kana daawwachuun baay'ee baay'ee kan nama gammachiisu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, mana kitaabaa jedhama. Manni kitaabaa Kun kitaabolee addaa addaa kan of keessaa qabu yemmuu ta'u , namoonni gara iddoo kanaa dhufuudhaan , kitaaba barbaadan dubbisuudhaan beekumsa fi barumsa garaagaraa irraa argachuu ni danda'u.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kan agarsiisu yommuu Araqee baasaniidha. Araqeen dhugaatii alkoolii of keessaa qaban waan ta’eef baay'een jibba. Sababni isaa somba keenya kan miidhuu fi qaama keenya irratti kan miidhaa geessisuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun aaddee Saahlawarq Zawudee jedhamti. Dubartiin kun pirezedaantii Itoophiyaa duraanii kan turte yommuu ta'u, dubartii yeroo calqabaaf pirezedaantii kan taate yommuu ta'u, Itoophiyaa keessatti dubartiin kun dubartii cimtuudha. Kanaaf dubartii kana nan dinqisiifadha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun mana kiristaanaa Laallibelaa jedhama. Manni kiristaanaa kun kan argamu naannoo Amaaraatti yommuu ta'u, iddoon kun iddoo hawwata turizimiidhaaf ooludha. Namoonni gara iddoo kanaa daawwachuudhaaf ni dhufu. Iddoon kun iddoo baay'ee nama gammachiisudha!

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo hojiidha. Iddoon hojii kun akkuma arginu meeshaalee adda addaatiin kan guutamee jirudha. Iddoo hojii kana keessatti hojjachuun baayyee kan nama gammachiisuufi kan namatti toludha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun yommuu namoonni uffata aadaa Oromoo godina adda addaa uffatanii irreecha irreeffachaa jiran kan agarsiisuu dha. Akkuma suuraa armaan gadii irratti argaa jirru kana namoonni kun baay'ee gammadanii kan jiranii fi baay'ee gammadoodha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun jabbii jedhamti. Akkasumas, nama uffata adii uffatee jiru suuraa kana irratti kan arginuu dha. Jabbiin kun baay'ee nama mararti. Sababni isaa, jabbiin tun baay'ee huqqattee kan jirtu waan taateef, jabbii baay'ee nama marartu dha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun foon jedhama. Foon kunis foon dheedhii nyaataaf ooludha. Foon dheedhii nyaachuun garaa nama dhukkubsa. Foon dheedhiin dhibee adda addaatiif nama saaxila waan ta'eef, foon dheedhii hin jaalladhu

Suuraan asirratti argaa jirru kun bineeldota manaa keessaa tokko kan taate 'Adurree' jedhamti. Adurreen bineeldota hoosisan keessaa ishee tokkodha. Kana malees, Adurreen mana keessa kan jiraattu ta'ee foon kan nyaattudha.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun, atileetii Haayilee Gebresillaasee jedhama. Atileetiin kun, atileetii fiigicha dheeraa fiiguudhaan kan beekamu yoo ta'u, atileetii yeroo baay'ee fiigicha injifachuudhan biyya isaa waamsise waan ta'eef, atileetii kana baay'een dinqisiifadha.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kun konkolaataa manaa faayamee jiruudha. Konkolaataan kun akkuma arginu faayamee jira. Konkolaataa manaa baay'een jaaladha. Sababiin isaa, konkolaataan kun iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemudhaaf kan na fayyadu waan ta'eedhaaf.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, kophee jedhama. Kopheen kun warra dhiiraatu godhata. Kopheen kun kan hojjatame immoo gogaa irraa yemmuu ta'u, kopheen faayidaan isaa namoonni luka isaaniirratti kan kaawwatanii ittiin deemaniidha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, iddoo bashannanaati. Akkuma asirratti argaa jirru Kun Iddoon bashannanaa kun gaaradha akkasumas namni tokko daawwachuudhaaf gara kana dhufeeraa. Iddoo bashannanaa daawwachuun baayyee na gammachiisa, baayyeen jaalladha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun bilbila jedhama. Innis faayidaa baay'ee kan qabu yoo ta'u, isaan keessaa tokko kan ta'e namoonni fageenya fagoorra ta'uu dhaan bilbilaan wal-quunnamuu danda'u jechuun waliin haasa'uu danda'u akkasumas barumsas irraa barachuun kan danda'amudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kunii, iddoo bashananaati. Iddoon bashananaa Kun akkuma arginu gaara. Gaarri Kun immoo mukkeen magariisaan kan uwwifamee argamuudhaa akkasumas namoonni lama iddoo kana daawwachuudhaan bakka kanatti argamanii jiranidha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, mana citaa jedhamaa. Manni citaa Kun kan hojjetamuu gubbaan isaa citaadhaan kan uwwifame yoo ta'u, jalli isaa immoo dhoqqee irraa kan hojjetamedhaa, akkasumas mana jireenyaaf kan fayyadudhaa . Dabalees immoo, mana baadiyyaa keessaatti baayyinaan kan hojjetamudhaa, akkasumas haadha tokko suuraa kana irratti kan arginuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoon isaa hora arsadee jedhama. namoonni immoo godinaalee garagaraa irraa ayyaana irreecha kabajuudhaf iddoo kanatti argamani jiru. irreechi sabaabni kabajamuuf birraan bari'ee yemmuu ililliin daraaru waaqa isaani galateeffachuudhaf iddoo kanatti ni argamu

Suuraan asirratti argaa jirru kun, bineeldota bosonaa keessaa jiraatan yemmuu ta'an, maqaan isaanii arba jedhama. Arbi hawwata turizimiif kan oolu ta'ee dabalees ilkaan isaanii meeshaalee addaa addaa irraa hojjechuuf kan fayyadudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru dubartii uffata aadaa Godina Baalee uffachuudhaan kan baay'ee faayamtee jirtu argaa jirra. Uffanni Kun faayidaan isaa yemmuu qophiilee adda addaa fi sagantaalee adda addaa qaban uffatanii deemuudhaaf kan ooludha.

Suuraan asirratti argaa jirru Kun, iddoo abaaboodhaan faayamee qopheeffamee jirudha. Iddoon kun kan qophaa'eef cidha garaagaraa yookiin immoo gaa'elli iddoo itti raawwatamuudha. Dabalees Sagantaa addaa addaa kan itti gaggeeffamuuf qophaa'ee jirudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun iddoo gurgurtaa urgooftuuti. Urgooftuun immoo kan fayyaduuf yemmuu qophiin garaagaraa jiru namoonni bituudhaan urgooftuu ofirratti dibuudhaan urgaa bareedaa akka qabaatan kan taasisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun kitaaba. Kitaabni kun kitaaba "Odaa Galmee Jechootaa" jedhama. Galmeen jechootaa kun Afaan Oromoo gara Afaan Ingiliiziittifi Afaan Amaaraatti kan hiikuuu danda'udha jechudha.